Sarati n niŋ ka paɣa maa kuhura ka gbubi bia maa bin biɛni maa bi bi soŋo bi lee gbubila bi foon nima n ŋmahariba moto maa domi ka Chɛchɛ maa gba doya bia maa ni di gbubi binshaɣu maa ka di zaa lu n do tiŋa

Ti malila paɣa shab ka bi gbubi zaham zahama maa biɛla gbambili puuni zahama maa galisiya pam ka naan yi chɛ paɣa so ka o yuundi o nyaanga ka paɣa so mii koriti o ningbuna ka paɣa so ʒɛya ka zaŋ o nuu tabi o jirili ka naan chɛ dabi shab gba

ko'biɛɣu m-beni ka yino be ni maa ni o yili maa puuni ka niriba be di puuni ka naanyi che ka tahili ka di tam teebuli zuɣu ka ninvuɣ'yiŋga ba moto chana ka ninvuɣ'yiŋga gba zaa ŋun ʒi tahili ka rɔba buluu pili li ka bin waɣila be sunsuuni

Yil' viɛlli n-nyɛ li ka teebuli zaya ka kuɣisi gba za di gbuni ka ŋmani tam di zuɣu ka naanyi che laati ka di be zuɣusaa ka a yuli di takoro ni a ni nya tia vari

Niraba ayi n ʒɛya bi luɣuli zuɣu ka binyahari balibu kam tam teebuli zuɣu di zuɣusaa ka laati biɛni ninvuɣu yino maa yɛla liiga ʒiʋ ka ŋunbala maa mii gba yɛ liiga ka o naba yina binyɛri shɛŋa bin kohari n nyɛ naanzuwa

Niraba ashɛm ka bi bɛ ankara pali daa zuɣu ka naan chɛ kpaakpa ka di pa teebuli zuɣu ka anbirɛla yɛrigi pili teebuli maa ka chɛ foon ni bin koharili shɛli polo ka bi gba zaŋ bi sanbood sa ka loori piɛlli garita ka moto nimaa shɛm gba ʒɛya

niriba pam n-nyɛ ba bɛ zaa ka bɛ tam loori zuɣu loori maa nyɛla zaɣ'dozim niriba maa gbubila gaɣa gaɣa maa nyɛla dibaa ata bɛ shɛba pili kɛɛpu ka shɛba bi pili kɛɛpuka 'nimvuɣ'yino za tiŋa bɛ nyaaŋa ka tihi ʒeya

Niriba pam n-ʒiya bɛ ʒila kuɣisi zuɣu ka teebuli be bɛ zaaha tooni ka tiivi be bɛ tooni ka bɛ zuɣusaa ka laati din nyɛ zaɣ' kpulakpula ka di be nimaani ka tiŋa maa nyɛla din viɛla ka bɛ shɛba nyɛ paɣiba ka pa sariti

Niraba anu ka niraba ayi ʒi ŋariŋ gaŋ zuɣu ka niraba ata gba ʒi ŋariŋ gaŋ zuɣu ŋarim kam zuɣu ti malila piɛɣu ka naan chɛ tihi ka di sa n gili kom maa zaa

Sarati n niŋ ka loori nim maa maɣasi maɣasi n gabi taba a ku tooi lahi baŋ loori nim maa din nyɛ shɛm ka naan yi chɛ tipa ka di gba zaa chɛna ka chɛ niraba ayi ka bi ʒɛ loori shɛŋa din maɣasi maa gbuni ka zoya bɛ zuɣusaa di ŋmanila kamani dee peetiroo laasabu kpaami pa palli maa zuɣu

N ma maa o gbubila waagashe di mini suwa o zaŋ dila suu maa ŋmaari waagashe maa ka ʒi kuɣu zuɣu ka naan chɛ kurifooti ka silba tam di zuɣu silba maa puuni chɛrigi bɛni ka o yaa waagashe maa shɛli n niŋ laa ni n zaŋ tam gbambili zuɣu ka naan chɛ kpa gaɣali ni gbambili shɛli yaha

N nyɛ paɣasari bihi ayi ka bi yuundi bi luɣuli zuɣu bi biɛla bin kohari niɛma shɛli polo bi kohari niɛma pam laa shitoɣu maa puuni neen shɛŋa bin kohari shɛŋa n nyɛ bi koharila mongu ka kohari Alaafee ka kohari wotamilo

Nirabaashɛm ka bi pihiri salima bi niɛma niŋla tankpaɣu zaa ka kom pam do tiŋa ka ninvuɣu yino ʒɛya n yɛ liiga piɛlli ŋuni niɛma bi daɣi ka chɛ kuɣusi ayi ka gbambili ʒɛya ka naan chɛ ka so ʒi tankpaɣu maa shɛli

Naa n ʒiya o mini o paɣa o paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka bob bob piɛlli ka naa maa mii gbubi zuli ka piri salima nintua ni bansi ka naan chɛ ka bi yirigi anbirɛla n pili naa maa ka o zaŋ o napoŋ n tam binshaɣu zuɣu ka kpambalibi maa ka bi ʒi n baɣa o

Timali namdanima ka naa che timali nabikin di 'ali shɛli n 'ali milindimaa ka naanchɛ paan nu gba zaa bɛnidi nyaanŋa ti mali anbiraalanima ka naan che namdanim maa di kalanim maa galisiya timali zaɣ'piɛlli zaɣdozimmali giriin ni di balibu balibu

Paɣasaribila ka o pili napaɣa nim maa zipiligu ka wuɣi o nuwa n puhuri salo ka naan chɛ nachimbila ka o ʒɛ o nyaanga ka gbubi spiika ka paɣaba ayi ʒɛ o tooni ka gbubi takara titali

Niraba ashɛm ka bi bɛ daani chɛna ka ban kohari maa gba zaa ʒiya n maandi bi niɛma niŋda daa maa ni bi kohari niɛma pam ka bi zaŋ roba nima n lɛbi anbirala bini kohari neen shɛŋa n nyɛ naanzuwa ka kohari Boraadɛ ni binyahari shɛŋa

Silmiin paɣa n ʒɛya ka bihi ayobu ka bi ko n gilo silmiin paɣa maa o yɛla liiga piɛlli bihi maa zaŋ bi nuu n pa o puli zuɣu ka so zaŋ pa o nyoɣani ka naan chɛ bi nyaanga duu ʒɛya

Paɣi saribila o ʒila kuɣu zuɣu ka bɛ jiranbisa zuɣusaa ka ʒi laapitop tooni ka laapitop maa mi yam Teebuli zuɣu buku gba tam teebuli maa zuɣu ka naa chɛ kapu ka di gna zaa tam o tooni a yi yuli jidanisaa ta koro maani a nya loori nim ni gata

Niriba pam m-be ni bɛ bela kom puuni bɛ bela kom puuni ka kom maa nyɛ batibati ka bɛ shɛba zaŋ gbambila n-toori batibati maa n-niŋdi beni laasabu puuni bɛ shɛba pilila kaapu bɛ shɛba bɛ pili kaapu ka shɛba gbaya ka shɛba mi gba zanzaya ka so gba gbubi soovuli n-toori tankpaɣu

Sarati n niŋ ka yili maa bahi yoli zaa ka taabo nim ka di do tiŋa ka naan yi chɛ zuɣusaa ka di ŋmanila saa bɔrila mibu tihi bɛ nimaani ka paip gba zaa pa taabo nim maa zuɣu

Paɣasara bi zaa ʒila tahapoŋ ka naan yi chɛ bi shab yɛla cheeni bi shab mii bi yɛ cheeni ka bi zaŋ bin piɛlli n duroyi pa bi nyoɣu zuɣu bi zaa pirila kambɔŋ namda bi luɣuli zuɣu palli biɛni ka loori nim garita

N ma so n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu o tooni ka teebuli ʒɛya teebuli maa zuɣu tahapoŋ bɛni ka suu bɛni ka chɛrigi bɛni ka gbambili tamya ka mali kurifooti ka sala bɛ di puuni ka naan chɛ duɣu ka di tam kurifooti maa zuɣu ka silba nim bɛ teebuli maa loŋni

Paɣaba ayobu ka bi zaa ʒi taha ka naan chɛ zoya zoya maa du pam ka naan chɛ tia ni tia shɛli ka di mali wula ka lee ka vari ka paɣaba maa bi shab bi piri namda ka bi mii shab gba zaa piri namda ka yinga yuundi o nyaanga

N ma maa gbubila foon o nuuni ka la n doya ka teegi o nugaŋ bahi ka yɛ yɛnpa n pa o niɛma maa zuɣu o dola niɛma zuɣu niɛma maa nyɛla o ni kohari shɛli o lami do niɛma maa zuɣu

Paɣaba anahi bi niraba ata bi kpabila bihi ka niraba ayi ka bi ʒi kpalaŋa ka ninvuɣu yinga maa ʒi gbambila ka piri shuu ka naan chɛ ninvuɣu yinga gbubila anbirɛla bi sani maa mɔri biɛni pam ka tia gba zaa bɛ nimaani

bihi ata n-ʒia bɛ zaa ʒila kuɣu zuɣu ka bi' gaŋa maa ka o ʒi o beli zuɣu kuɣu maa zuɣu ka bia maa zaŋ o nuu n-niŋ o beli maa nangbani ni bɛ zaa pirila namda yiŋga yɛla liiga ka yiŋga mi bi ye liiga ka yiŋga gba so sikeeti ka yiŋga mi Bi So SiKeeTi Ka JaRiKaN Za Bɛ NYaaŋGa Ka Bɛ Ni TooRi KoM NiŋDi BiNSHɛɣu Ni GBNa BeNi

Tankpaŋ m-beni tipa maa nyɛla zaɣ' piɛlli ka di luɣili ni ka kuɣa beni di luɣili ni ka yiya gba zaa be ni maani ka mɔri gba zaa be ni maani tipa maa zami

polisinima m-beni polisinima maa zaŋla binyahiri n-taɣiri niriba ka so gba zaa mi zani ka teegi o nua bahi ka pirpir ka gbubi gbambila di nyaaŋa girambiisanima benimi polisinima maa yala liiga sabila

Laa n ʒɛya ka boraadɛ bɛ di puuni boraadɛ maa di nyɛla kamani dee dibaanahi laasabu ka gala gba bɛni dibaata n nyɛli ka zaham bɛni ka manʒa gba bɛni naanzuu gba bɛ laa maa puuni ka di zaa tam teebuli zuɣu

Bia n ʒɛya ka gbubi luŋa ka niŋ rasta ka piri namda ka di nyɛ zaɣ dozim ka yɛ liiga piɛlli o nyaanga bia shab gba zaa biɛni ka ninkura gba zaa biɛni so gbubila leemu o nuuni

Niraba ata n ʒɛya ka bi gbubi tahali ka taha shɛli bɛ di gbunni bi ʒɛla ko biɛɣu gbuni ka mori sa n gili di zaa bi ninvuɣu yinga pilila zipiligu ka bi niraba ayi maa bi bi pili zipiligu ka bi niraba ayi maa yɛ liiga dozim ka ninvuɣu yinga so jinjɛm ka di nyɛ zaɣ dozim

Duu n nyɛli ka di mali diɣi ka baanjira ʒɛ n baɣali ka naan chɛ woodurop ka fulaawaasi nim gba zaa biɛni a yi yuli di zuɣusaa a ni nyɛ kamani dee laati biɛni ka naan yi chɛ bi ni suri kom shɛli pɔlɔ

Paɣaba ashɛm ni dabba ashɛm gba ka paɣaba maa ka bi loɣi ko biɛɣu puuni ka zaŋ laa ni gbambila n bɛ kom maa ni ka zaŋ laa maa n toori kom maa n sirigiri kom maa niŋdi laa maa puuni ka naan chɛ bihi ka bi gba zaa ʒɛ kom maa kpaŋa

Niraba ashɛm n biɛni bi kurigila tingbani ka kom yirina di puuni ka bi zaŋ taha mini gbambihi n zali di puuni ka niraba maa shab ʒimi ka shab mii ʒɛya ka shab kuriya n bori salima shee

Nachimbila ka o ʒɛ bin nyura gbuni ka gbubi baaji ʒiɛ o gbubila liiga ka di nyɛ zaɣ dozim o namda gba nyɛla zaɣ ʒiɛ ka o pili zipili piɛlli ka di niŋ zaɣ sabinli biɛla o liiga maa di nyɛla jinjɛm mini liiga liiga maa nyɛla kala balibu balibu ti mali zaɣ ʒiɛ ni buluu waan gba bɛ di puuni

Silmiin paɣa n ʒɛya ka gbubi bin nyurili ka din duɣuri kom ʒɛ o nyaanga ka naan chɛ fulaawaasi ka di bɛ ŋmanni ka naan chɛ kapu ka di yiliya ni chɛriga ka di gba zaa yiliya ka naan chɛ ovin

Kom pam n ku doya ka ŋarima bɛ di puuni ŋarima maa galisiya pam ka naan chɛ tihi ka di ko n gili kom maa ka naan chɛ yiya ka di gba zaa bɛ tihi maa nyaanga

Shitɔɣu n-nyɛ li shitɔɣu maa puuni bɛ kɔhiri binyɛra balibubalibu bɛ ni kɔhiri shɛli n-nyɛ tintɔmantɔsi din be kuŋkɔŋni ka naayi che miliki ka naan che tii ka naan che toolɛti roli chibiti ka kpalaŋ zaya ka naayi che

Paɣa ka o chimdi boofurooto daankuɣa zuɣu ka o chimdi boofurooto maa dari maa diya saɣi ka chɛ paɣaba ayi yino gbubila bi gaŋa ka bihi ayi ʒɛya baasikeeti ʒɛmi ka o yaari boofurooto maa niŋda ka naan chɛ tahali ka taha shɛli pilli ka kpa gaɣali gba zaa ʒɛya

N ma so o koharila niɛma o lami ka ʒi niɛma maa o zaŋla tizuɣu n ʒi tahapoŋ tahapoŋ maa ni ka niɛma maa shɛŋa biɛni ka naan chɛ o nuuni ka o zaŋ piɛɣu n zaŋ niɛma maa shɛli niŋ neen shɛŋa o ni kohari maa shɛŋa n nyɛ birash ni polish

N baaba so ka o chɛri so zuɣu o ni chɛri so maa o zaŋla tanpiɛlli n pa o nyoɣu zuɣu ka o so jinjɛm sabinli ka zaŋ kapu n pa i duna zuɣu ŋun chɛro maa gba zaa o pilila kapu ka naan chɛ o teebuli luɣuli zuɣu ka binyahari tam dizuɣu ka naan chɛ o ni mali binshaɣu chɛri zuɣu maa

Paɣa mini doo m-beni ka paɣa maa wari waa ka doo maa mi ŋmɛri luŋa paɣa maa niŋmi ka o yɛn yiɣimi maa ka ye liiga ka di kaavi o nyɔɣu ni ka so chinchini o shee ni bɛ nyaaŋa ka fulaki beni ka sipiika gba beni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

Yiya pam n ku biɛni yiya maa tooni ka kom biɛni yiya maa shɛŋa nyɛla jiranbiisa nima ka shɛŋa mii ku ʒɛ tiŋa ka tihi bɛ nimaani ka mori gba zaa biɛni yiya maa shɛŋa peentila whaat ka di shɛŋa mii peenti reed

paɣ'so n-dabiya ka jaŋa tam o zuɣu dama jansi gba zaa beni jansi maa bɛ kalinli nyɛla kamani dee bɛ niriba awɔi polo nimaani mɔri beni ka tihi gba beni

niriba ashɛm m-beni bɛ gbubila taabo bɛ zuɣusaa ka bɛ niŋ zahim laasabu m-pa taabo maa zuɣu ka bɛ ye liiga sabila bɛ nyaaŋa tihi beni ka bɛ ʒi taabo maa chana